Ana adoridori kuzvikora kwavoyo makore anyamashi kwakubikwa sadza hino vamweni vonoenda vasina pekuisira vanozotokumbirana nemashamwri avo avanenge vachitaticha navo kuti ngatingoburirwa mumwe totorya zviro zveshe zvakadaro.

Zvona kumapurayimari kwabaa naka maningi peya kumapurayimari ekuzvikora kunoku, pakanaka maningi nekuti ana paanenge achitokura anokura ane ruzivo anenge eitokona kugadzire zviro zvakanaka maningi zvinotoshanda saka paanotokure ipapo unotokure akangwarira eitoziva kuti ndakatombogadzirewo chiro changu chakati chinotoshanda.

Munzvimbo dzakasiyana-siyana tinoona mwechisimwe mimbiti. Kunyanya-nyanya muzvikora zvakawanda munosimwe mbiti yechirungu iyo inobatsira kuti vana pavanenge vaapalanji paya vange vakazumba pamumvuri.

Zvifundo zvefundo yepashi andu anokurudzirwe kukurudzire vana vavo kuti vaende kuzvikora kuti vaonewo kuzosvika kuzvifundo zvefundo yedera dera uku kunotarisirwe kuti mwana wese asvikeyo agumeyo.

Kuzvikora zvepashi pashi kwabaanaka maningi ngekuti aaa zvikora zvacho mazuwa anaya zvabaa aka zvabaanakawo maningi zvasiyana nezvikora zvekudhaya zvekuti waitoti wepindemwo waitotke kutowirwa asi zvazvinezvi zvabaanaka zvabaakwa ngeantu anoziye zvaanoita pulas kunyambori kufunda kwacho unotofunda weimbanyase kuone kuti ndakufunda.

Ana efundo yepashi anokurudzirwe kuti pavanenga veindawo kuzvikorayo vanenga veidzidzira zvakasiyana siyana kwavanenge veifundayo ngekuti zvinoita kuti vakure vakangwara veiziyawo kubate bate zviro zvakawanda mukati mwendaramo.

Hurumende inofanirawo kunga yeifambira zvikora zvemumakanyi mumantaraunda mwatinogara umu nekuti zvimwe zvikora zvotoparara vasikatozviziyi saka inofana kudzifambirawo vachigadzirisawo mazenge adzona edzimba idzo dzinonga dziripo.

Maticha mazuwaanaya vaakushandisa machoko akasiyana siyana kunyore pabhodhi kuitire kuti ana aone zviro zvakanaka zvinenge zveinyorwa nematicha ngekuti kudhaya kwaingoshandiswa machoko akafanana izvo zvairwadzao vamweni vaya vanenge vasinganyatsi kuona.

Ana efundo yepashi anokurudzirwe kuenda kuzvikora uko kwaanosangana neamweni emazera awowo eiyichindodakara pamwepo neamweni mashamwari awowo veitamba mitambo yakasiyana siyana ana mutserendende majuwe izvo zvinoite kuti ana akure eidakariran nekuziyana.

Mazuva anyamashi kwabainaka kwemene ngekuti madhongodheya nanamukoti pavanoita mudhibano ,vanonga vakatogara mumatembura akanaka yabhoo umwe anonga achitoenda pamberi pavo achivadzidzisa achinyora nyora amweni vamweni vechinyorawo vechiziva zvinohamba seii.

Zvifundo zvefundo yepadera dera vafundi anokurudzirwa kuti vafunde vakanatsotsamirira kwemene nekuti ndiko kwavanenge vachifundira mabasa avanoda kuzoita kunyanyanya vana nyamukuta .

Afundi efundo yepadere-dera anokurudzirwe maningi kunge veienda kundotsvaka mabhuku kunzvimbo dzinoiswe mabhuku vechitaticha zvakasiyana-siyana kuitira kiti vazoone zvakanaka muupenyu hwavo.

Ana adori dori paanenge aenda kuzvikora zvao eihamba mumapato akasiyana siyana anokurudzirwa kuhambire kudivi rakakodzera iro raanenge eiona movha dzinenge dzichibve mberi kwao kuitire kuti asatsikwa.

Zvikora zvefundo yepadera dera vanofundiswe kunyanya nyanya maererano nebasa ravanenge veida kuzoita mukurarama kwavo izvi zvinovadetsera kuti vakure vane ruzivo mukukura nemukurarama kwavo.

Vakoti nemadhokodheya nemanesi vanokurudzirwa kuhamba mumandaraunda akasiyana- siyana avo vachiunganidza vantu vachivabhira maererano nedenda rinenge rabuda kuti rinodzivirirwa sei

Kuzvikora kwedu mazuva anaya kwakanake maningi ngendaa yekuti kwaane mapato akasiyana kune emasayinzisi, antu anenge aizofundira kuite madhokodheya ska antu anenge achiita zvemasainzisi anenge achifundiswa maererano nezvemushonga, kuti zvekushandise mushonga kuti dzinoshandiswa sei.

Zvikora zvefundo yepadera-dera zvakambaanaka maningi. Ngekutoakwa kwazvona zvinenge zvakanaka maningi zvisingatomboiti zvikora zvekumayunivhesiti ngekuti vamweni vana vanenge veiite zvekugarirepo, veifunda vechiita zvakasiyana-siyana.

Muzvifundo zvenzvimbo yepadera dera kunyanyanyanya kumayunivhesiti mazuwa anyamashi ana eshe anokurudzirwe kuti asvikeyo ngekuti wasvikeyo unenge wakutodzidzirire basa raunenge weide kuzoita muupenyu hwako. Wobveyo wotobatsire ndaraunda yako yeunogara.

Muzvipatara tinoona kuti munemasherefu ayo angange achichengeterwa mishonga yakasiyana-siyana izvo zvinodetsera maningi madhokodheya kuti vazive kuti mishonga yakati tinoichengetera pakati.